Bayanai na gano hanyoyin samun placenta wato placenta wata matsala ce da kan faru yayin ɗaukan ciki in da cibiyar haihuwa rufe ko ta shiga kusa da bakin mahaifa wato inda jariri zai bi ya fito lokacin haihuwa wannan na iya haddasa zubar jini mai yawa musamman a watannin ƙarshe na ciki ko lokacin haihuwa a cikin irin wannan yanayi dan bakin haihuwa ya rufe gabaɗaya ko rabin sa da placenta ana kiranta da ana da placenta idan kuma cibiyar ta tsaya ta tsaya ne kusa da bakin mahaifa ba tare da rufe ba gabaɗaya ba ana kiranta da ana kiranta da marginal ko low line yadda ake gano ta itace ana iya gano wannan matsala ta hanyoyi kamar haka wato na'urar duba ciki wannan itace hanya mafi sauƙi da ta tabbatacciya wajen gano ta wannan cuta ana amfani da ita ne wajen ganin matsayin ciki a mahaifa hanya ta biyu shine alamomin da mace ke nuna wa mafi yawanci mace in mafi yawanci mace na iya fuskantar zubar jini ba tare da jin zafi ba a cikin watannin ni na biyu ko na uku na ciki wannan na daga cikin manyan alamomi da ke nuna yiwuwar ita wannan cuta magani da hanyoyi ka magani da hanyoyin kare haɗoranta su ne kamar haka hutu da ƙaurace wa aiki mai wahala mace mai ciki ko mai placenta na buƙatar hutu sosai tana guje wa duk wani aiki mai wahala ko motsi mai karfi fi da kan iya haddasa zuban jini alamomi na biyu shine guje guje a guji jima'i domin kauce wa karar zubar jini ana bada shawara kada ayi jima'i idan an gano wannan cuta shan magunguna likita zai iya bada wasu magunguna da ke taimakawa wajen hana kumburi ko zubar jini jinyar gaggawa idan zubar jini yayi yawa za a iya matar asibiti domin samun taimako na gaggawa harda yiwuwar zubar jini haihuwar cuta idan ita wannan cuta ta cigaba da har zuwa lokacin haihuwa ana yawan bada shawara a yi CS domin kare rayuwar uwa da jariri a ƙarshe wannan cuta na buƙatar kulawa ta musamman daga likitoci gano matsalar da wuri da bin shawara likita na taimakawa wajen hana matsaloli da kare lafiyar uwa da jariri har zuwa haihuwa cikin lafiya.

Menene ciwon haihuwa kafin lokaci yadda ake gane shi da kuma hanyoyin rage haɗarin haihuwa haihuwar jariri cikin wuri ciwon haihuwa kafin lokaci wanda ake kira da haihuwa kafin lokacin ta na nufin fara ciwon haihuwa kafin jariri ya kai sati talatin da bakwai a cikin ciki haihuwar jariri kafin cikakken lokaci na iya kawo haɗari ga lafiyar jaririn domin wasu gaɓoɓin sa kamar hu huhu ba su gama bunƙasa ba yadda ake gane ciwon haihuwa kafin lokacin sa na farko dai ciwon ciki akai akai idan mace mai juna biyu tana jin ciwon ciki kamar tana cikin aiki sau da yawa kafin ta kai sati talatin da bakwai hakan na iya zama alamar hakan na iya zama wannan alamar zubewar ruwan ciki idan ruwan da ke kewaye da jariri ya fara zubowa kafin lokaci yana nuna cewa haihuwa na gabatowa chanji a fitar farji ƙaruwar yawan fitar ruwa ko jini daga farji na iya zama alamar matsala matsam matsin layi akan ciki jin nauyi ko matsi akan a ƙasan ciki musamman idan ya fiti da ciwo yana tafiya da ciwo rikicewar mahaifa rikicewar mahaifa da ke dawowa lokaci mai ɗan ƙanƙani kusan sau huɗu ko fiye a cikin minti ashirin suna nuna yiwuwar haihuwa na zuwa yadda ake magance ko rage haɗarin haihuwar jariri cikin wuri na farko shine ziyarar asibiti akai akai yan duba la yan dub yin duba lafiyar ciki akai akai yana taimakawa wajen gano ko matsaloli da wuri domin ɗaukan matakan gaggawa na biyu shan magunguna likita na iya bada magunguna da ke da na iya bada magunguna ko na karawa jariri damar yin girma cikin sauri musamman kofo na uku kwantar da hankali da hutu rage aiki mai wahala da kwanciya na iya taimakawa wajen daƙile na iya taimakawa wajen haihuwa idan akwai matsalar buɗe bakin mahaifa da wuri ana iya sa ka ɗinki sa ke sa ka dinki domin rufe bakin mahaifa har sai lokacin haihuwa gudanar da ingantaccen salon rayuwa guje wa shan taba giya da miyagun kwayoyi da kuma cin abinci mai lafiya yana taimakawa wajen hana matsalolin ciki a karshe ciwon haihuwa kafin lokaci na da matukar muhimmanci a gane da wuri domin hana jariri fita kafin lokacin da ya dace tare da kulawa daga likita da bin shawara mace na iya rage hadarin haihuwar jariri cikin wuri kuma a ƙare lafiyar uwa da jariri

ita dai wannan cuta anemia a lokacin ciki tana mutuƙar tasiri ga lafiyar uwa da jariri amenia na faruwa ne a jikin mace mai ciki be da ishasshan ƙaramin jini wanda ke ɗaukar iskar zuwa sassan jiki mafi yawan lokuta anemia a cikin mata masu juna biyu yana faruwa ne sakamoƙon ƙarancin ƙarfi tasirin anemia ga lafiyar uwa anemia na iya haifar da gajiya sosai kasala da rashin kuzari hakan nan tana iya haddasa haihuwar bugun zuciya domin zuciya na ƙoƙarin tura iska da bata da wada tuwa idan ba a kula ba na iya haifar da matsaloli kamar zubar jini yayin haihuwa cututtuka da tsanani a lokacin haihuwa mace mai anemia na iya samun jinkiri murmurewa bayan haihuwa kuma tana cikin haɗari kamuwa da cututtuka tasirin anemia ga jariri a ɓangaran jariri anemia na iya haifar da haihuwar jariri da bashi da bashida nauyi sosai haihuwa kafin lokaci ko kuma rashin wadatuwar iska wanda ke iya hana jaririn cigaba yanda ya kamata a cikin mahaifa hakan nan jariri na iya fuskantar matsaloli na cigaba bayan haihuwa ciki harda rauni ƙwaƙwalwa ko matsalolin karatu maganin wannan anemia itace maganin iron anemia yana dogaro da matakin ƙarancin ƙarfe a jiki ana bada magunguna na ƙarfe wanda ake sha a baki kamar wanda ake sha a baki wayanci ana haɗa wannan da vitamin c ne domin taimakawa jikin wajan shan ƙarfe sosai a wasu lokuta idan mace tana da matsanancin ƙarancin jini ko kuma bata iya sha ko jininta baya sha za a iya bata ƙarfe ta hanyar allura ko jini idan buƙatu ta taso hanyoyin riga kafi mafi ƙyawun hanya itace riga kafi mata masu juna biyu su riƙa cin abinci me ƙarfi kamar nama jar hanta kifi wake alayyahu da gyaɗa hakanan likita kan bada maganin ƙarfe tun farkon ciki a matsayin riga kafi musamman a wurare da amenia ke yawaita yin gwajin jini akai akai yana taimakawa wajan gano matsalal da wuri a karshe kula da anemia a lokacin ciki yana da matuƙar mahimmanci wajan kare lafiya lafiyar uwa da jariri domin ta hakane za a samu lafiya mai ɗurewa

muhimmancin duban lafiyar ciki tun farko da akai akai a tasirin ga lafiyar juna biyu duban lafiyar ciki tun farkon ɗaukar ciki yana da matuƙar muhimmanci ga lafiyar uwa da jariri wannan kulawa ce da akeyi ga mata masu juna biyu domin tabbatar da cewa suna da lafiya kuma ciki yana cigaba yadda ya kamata yin wannna dubawa tun farko ɗaukan ciki da cigaba da zuwa akai akai yana da tasiri me kyau a sakamaƙon haihuwa na farko duban lafiyar tun da wuri yana taimakawa wajan gano matsalolin da ka iya tasowa cikin lokacin ɗaukar ciki misali cututtuka kamar hawan jini ciwan sikila ko cututtukan da ake yaɗuwa kamar cutar HiV za a iya ganosu da wuri kuma a fara magani kafin suyi muni wannan yana kare uwa da jariri daga matsaloli masu tsanani na biyu ana bawa mata masu juna biyu shawarwari masu amfani kan abinci me gina jiki shan magunguna masu ƙariya kamar iron da kuma yadda zata kula da kanta da cikin ta wannan yana taimakawa wajan hana na kusa wannan yana taimakawa wajan na kusa ga jariri da kuma ƙarfafa garkuwar jiki na uku duban lafiya akai akai yana baiwa likitoci damar lura da yadda ciki ke tafiya idan aƙwai matsaloli kamar rashin girman ciki yadda ya kamata ko matsalolin jini likita zai iya ɗaukar mataki da ya dace karewar rayuwar uwa da jariri haka kuma ana amfani da wannan dama wajan shirya mace domin haihuwa za a gaya mata inda zata haihu abubuwan da take buƙata da kuma yadda yadda zata gane akamar haihuwa wannan yana taimakawa wajan rage haɗarin haihuwa a gida ba tare da taimaƙon ƙwararrun ba bincike ya nuna cewa mata dake zuwa duban lafiya tun da wuri da akai kai tun da wuri da akai akai sukan haihu da sauƙi kuma jaririn sukai fi lafiya da rayuwa a gefe guda waɗanda basa zuwa gwamnati da kungiyoyin lafiya su tabbatar da cewa ansamar da cibiyoyin lafiya da ma'aikata masu ƙwarewa domin tabbatar da kulawa mai inganci ga mata masu juna biyu

yadda mace me juna biyu zata shirya jiki da zuciya domin haihuwa da hanyoyin gina juriyar zuciya shiryawa domin haihuwaba bawai ga jiki kaɗai bane har da zuciya mace mai juna biyu na buƙatar ta kula da jikinta da tunaninta don samun sauƙi domin haihuwa ga wasu hanyoyi da zasu taimaka da farko shine shirya jiki cin abinci me gina giji mace mai cikia na buƙatar mai ɗauke da sinadarai kamarsu protein iron da kuma calcium domin gina lafiyan jariri dana kanta na biyu aiki na motsa jiki yin motsa jiki kamar tafiya yuga ko motsai me sauƙi zai ƙara karfin jiki da ƙarfafa haihuwa na uku shan ruwa sosai yana hana bushewar jiki da gajiya na huɗu ziyarar asibiti akai akai yin ganan likita yana taimakawa wajan gano matsaloli da wuri na biyu shirya zuciya koyan dabarun nunfashi da nutsuwa yin atisayan nunfashi da koyan dabarun rage damuwa kamar yin addu'a ko tunani me kyau na ƙara ƙwanciyaer hankali karantawa ko sauraran labaran haihuwa yin karatu ko sauraran wasu mata da suka haihu na taimaka wa wajan sanin abunda za a fuskanta tattaunawa da me gida hira da mijin mace ko na kusa da da ita game da shirin haihuwa na ƙarawa mata ƙwarin gwiwa halattar durusa shiryawa haihuwa aƙwai wurarai da ake koyar da mata darussan haihuwa hanyoyin gina juriya zuciya ƙarfin zuciya dogaru ga Allah da yin addu'a na ƙara juriyar zuciya zama da masu ƙwarin gwiwa gujewa masu fargaba ko masu kawo damuwa yana taimakawa takasance da ƙarfi a ko yan yadda za a daidaita a canje canje shine fahimtar cewa sauye sauyan jiki da hali wani ɓangare ne na ciki da haihuwa sai ƙarɓar taimako mace ba dole bane ta ɗauki komai kanta ba neman taimako daga dangi ko abokai na rage nauyi a zuciya a taƙaice shiryawan haihuwa na buƙatar mace ta kula da jikinta da horar da zuciyarta da kuma gina zuciya da kuma gina juriyar fuskantar duk wani ƙalubale cikin nutsuwa da ƙwarin gwiwa

muhimman abubuwa dake cikin tsarin kulawa na haihuwa da yadda likitoci ke taimakawa mata masu juna biyu su samar da tsarin da ya dace dasu tasirin kulawa na haihuwa nada matuƙar mahimmanci wajan tabbatar da lafiyar uwa da jariri tun kafin haihuwa wannan tsari yana ƙunshe da abubuwa masu yawa dake taimakawa wajan gano matsaloli tun da wuri inganta lafiyarv uwa da jariri da kuma shirya uwa yadda ya kamata domin haihuwa lafiya muhimman wannan sassan tsarin sun haɗa da farko ziyarar lafiya akai akai uwa na buƙatar ziyarar asibiti akai akai domin duba lafiyarta data jariri ana fara ziyara tunda ga farƙon ɗaukar ciki har zuwa haihuwa wannan zai taimaka wajan lura da cigaban ciki da kuma gano matsaloli kamar yawan hawan jin ko ciwan suga da wuri na biyu allurar riga kafi da ƙwayoyin kariya cikin tsarin ana bayar da riga kafi kamar teeter nose domin kare uwa da jariri daga kamuwa da cututtuka haka kuma na iya bayar da ione domin kare jini da hana nakasar haihuwa gano da magance matsaloli ana duba uwa domin gano matsalili kamar zubar jini ciwan ƙuda ko hawan jini idan aka samu matsala ana fara ƙoƙari a take tattaunawa da shirya akan haihuwa ana tattaunawa da uwa dangane da inda zata haihu wanda zai rakata da irin taimaƙon gaggawa idan buƙata ta taso wannan yana rage haɗuwar haihuwa taimako a fannin abinci da rayuwa ana bawa mata shawarwari kan abinci mai gina jiki gujewa shan taba da barasa da sauran abubuwa da ke cutar da ciki yadda likitoci da ma'aikatan lafiya ke taimaka wa likitoci da ma'aikatan jinya suna aiki tare da mace mai ciki wajan kiran ƙirkirar tsarin daya dace da buƙatunta suna tambayar mace abubuwa game da tarihinta na lafiya yadda take ji da abincin da take ci daganan sai su tsara mata jadawalin ziyara magunguna da shawarwari da suka dace da yanayin ta suna kuma ƙarfafa gwiwar mata su riƙa zuwa duba lafiya akai akai da kuma gaya musu duk wata matsala da suke fuskanta hakan na taimakawa wajan hana haɗuran ciki da haihuwa tare da tabbatar da lafiyar uwa da jariri da haɗin gwiwan tsakanin uwa da ma'aikatan lafiya za a iya samar da kulawa ta musamman da zata sa haihuwa ta kasance lafiya kuma cikin kwanciyar hankali

matan da ke da juna biyu na ɗaukar muhimmiyar buƙata tasamun ilimi da bayanai masu inganci game da ɗaukar ciki haihuwa da kuma tarbiyyar yara samun wannan ilimi yana taimakawa wajan rage fargaba yanke shawara me kyau da kuma kare lafiya da jindaɗin uwa da jariri aƙwai hanyoyi da dama da mata masu juna biyu zasu bi domin samun ilimi da sabbin bayanai na farko shine ziyarar asibiti akai akai yaran likita ko ungozuma na asibiti yana da matuƙar mahimmanci anan ne mata ke samun cikakkin bayani game da lafiyarsu da cigaban jariri haka kuma likita na iya bada shawara kan abinci motsa jiki da shan magunguna masu kyau na biyu shirye shiryan limi akan juna biyu wasu asibitocin da kungiyoyi na shirya ƙwasaƙwasai da darusa na musamman dake koyar da mata masu juna biyu yadda zasu kula da kansu yadda ake shirin haihuwa da yadda ake kula da jariri bayan haihuwa littafai da mujallu aƙwai littafai da dama da aka rubuta musamman dan mata masu juna biyu kamarsu dan mata masu juna biyu wannan littafan suna ɗauke ne da cikakkin bayani daga farkon ɗaukar ciki har izuwa haihuwa da kuma bayan haihuwa shafukan internet masu abinci aƙwai shafukan yanar gizo da za a iya dogaru dasu wajan samun bayanai masu ingancin kamar hukumar lafiya ta duniya na biyar shine manhajujin wayar salula akwai dake taimakawa mata masu juna biyu wajan bibiyar aƙwai manhaja da kuma dake taimakawa mata wajan mata masu juna biyu wajan bibiyar cigaban ciki da samun shawarwari kamar haka na shida kungiyoyin taimakawa da zumunci shiga kungiyoyin mata masu juna biyu ko zumunta a cikin gari ko a yanar gizo yana taimakawa mata su raba su rabu gogewa da juna biyu da ƙarfafa juna a karshe yana da kyau mace me juna biyu ta riƙa tambaya da neman shawarwari daga ƙwararru maimaƙon dogaru da jita jita ko bayanan da ba a tabbatar dasu ba samun ingantatcan ilimi yana taimakawa mace ta fuskanci juna biyu da ƙwanciyar hankali da kuma shiryawa zuwa uwa cikin nasara

ga bayanai yadda mata masu juna biyu zasu iya gina hanyar tallafi daga dangi abokai da ma'aikatan lafiya da kuma dalilin da yasa hakan ke da muhimmanci ga lafiyar su yayin ɗaukar ciki da bayan haihuwa gina hanyar tallafi ga mata masu juna biyu yana da matuƙar mahimmanci domin yana taimakawa wajan samun kwanciyar hankali da kuma lafiyar jiki dana zuciya yayin ɗaukar ciki da bayan haihuwa hanya me kyau ta fara gina wannan tallafi itace ta hanyar dangi mijinta iyaye ƴan uwa da sauran ƴan gida tattaunawa dasu game da buƙatun ta jindaɗinta da kuma canje canje da take fuskanta yana taimaka musu su fahimceta da kuma tallafa mata da zuciya ɗaya abokaima muhimmin ɓangare ne na wannan hanyar tallafi zai iya zama na kusa ko kuma sabbin abokai da take haɗuwa dasu ta hanyoyin kamar shiga kungiyoyin mata masu juna biyu ko a wajan ziyarar asibiti waɗannan abokai na iya zama tushan shawarwari nishaɗi da kuma rage kaɗaici musamman a loacin da take gida bayan haihuwa ma'aikatan lafiya kamar likitoci ungozuma da masu bada shawarwari a fannin lafiya suma suna da matuƙar amfani sune zasu tabbatar da cewa lafiyarta da jariri na tafiya daidai hakan zai iya rage mata damuwa da fargaba zaifi kyau mace ta zaɓi asibiti ko cibiyar lafiya inda take jindaɗin zuwa kuma ta neme dama don yin tambayoyi da samun amsoshi da zasu ƙwantar mata da hankali muhimmancin wanna tallafi yana da yawa na farko yana taimakawa wajan rage damuwa da fargaban haihuwa na biyu yana taimakawa mata samun taimako a lokacin gajiya ko matsala na uku yana taimakawa wajan fahimtar sauye sauyan jiki dana tunani dake faruwa yayin ciki ko haihuwa haka kuma yana taiwakawa mata wajan gujewa ciwan bakin ciki bayan haihuwa a ƙarshe ginawa hanyar gina wannan hanyar tallafi kafin haihuwa yana tabbatar da cewa mace na da ƙwarin gwiwa da goyan baya a kowanne lokaci wanda hakan yana da matuƙar wajan tabbatar da lafiyarta dana jaririnta

ka 'idoji da haɗuran gwaji gwajan ciki da yadda mata masu juna zasu iya yanke shawara mai kyau gwaje gwajan ciki dana bincike a lokacin juna biyu na taimakawa wajan gano lafiyar uwa da jariri wasu daga cikin waɗannan gwaje gwaje sun haɗa da abunda ake cewa gwajin jini da gwaje gwajan ƙwayar halitta fa'idojin gasunan kamar haka na farko shine wannan gwaji yana taimakawa wajan gano cigaban jariri yawan jarirai idan tagwaye ne ko fiye da hakan na'urace da ake amfani da ita ta gano menene yake cikin uwa da matsaloli kamar na kasa ko canji girma mahaifa hakan yana taimakawa wajan sanin lokacin haihuwa na biyu gwaje gwajan ƙwayoyin halitta ana yinsu ne dan gano yuwurar jariri yana ɗauke da da wasu cututtuka kamarsu sikila sannan wannna na iya taimakawa iyaye su shirya tun kafin haihuwa gwajin jini da fitsari anayinsu ne domin gano ciwan sukara hawan jini ko cututtuka da jariri zai iya samu sanan jinsi wasu matan suna amfani da wannan na'urar ne domin gane jinsin jariri wanda ke taimakawa wajan shiri da tsara rayuwa haɗura haɗuwansa kamar haka damuwa ko tashin hankali dan gwajin yana nuna yuwuwar matsala hakan na iya kawo damuwa da fargaba da dangi ko da kuwa sakamaƙon ƙarshe be nuna matsala ba shiga jiki ko haɗarin jinya wasu gwaje gwajan ƙwayar halittan kamar haka suna buƙatar a zare ruwa daga cikin mahaifa wanda ke da ƙarancin haɗarin zubar da ciki kuskuran sakamako wasu lokuta gwaje gwaje na iya bayar da sakamaƙwan ƙarya wanda ka iya janyo rashin daidaituwa a yanke shawara matsin lamba daga al'ada ko iyali wani lokacin mata kanji matsin lamba daga iyali ko al'umma dan yin wasu gwaje gwaje ko ƙinyinsu ba tare da fahimtar cikakƙin bayani ba yanda mata zasu iya yanke shawara me kyau neman shawarra likita yan da mahimmanci a tattauna da likita yana da mahimmanci a tattauna da likitan ciki domin fahimtar dakilin yin gwajin abinda zai fito da yadda zai taimaka karan karanta da fahimta mata su karanta da saurari bayani daga sahihin majiyoyi domin su san fa'idan da da haɗarin ko wanne gwaji yanke shawara bisa ra'ayi mata su kasance masu yanke shawara bisa fahimta saboda matsin lanba ko tsoro ba tattaunawa da miji ko danji wannan yana iya kawo tallafi da goyan baya wajan yanke shawara mai kyau a karshe ko wacce uwa da hakkin sanin abunda yafi dacewa a lafiyarta da jaririnta ya kamata ya zama sakamakon shawara me kyau da fahimta

ga yadda mata masu juna biyu zasu iya shiryawa domin shayar da nono da kuma dabarun tabbatar da cewa suna da ishasshan madara a lokacin da mace ke ɗauke da ciki yana da mahimmanci ta fara shiryawa tun kafin ta haihu domin samun saukin fara shayarwa da samar da ishasshan madara ga jariri shiri na farko shine samun cikakkan bayani daga wajan likita ko masu jinya da suka ƙware wajan kula da shayarwa hakan zai taimakama mata hakan zai taimakama mata fahimtar yadda ake shayarwa yadda ya kamata da kuma abubuwan da zasu iya faruwa bayan haihuwa yana da kyau mace mai juna biyu ta fara koyan yadda ake kama nono daidai lokacin shayarwa zai taimaka idan ta kalli video ko ta halarci taron karatu ko horo da ake wa mata masu juna biyu game da shayarwa hakannan ya kamata ta samu goyan bayan mijinta da iyali domin taimaka mata ta samun kwanciyar hankali da kuma ƙarin ƙwarin gwiwa ɗaya daga cikin hanyoyin tabbatar da ƙarin madara bayan haihuwa shine ta fara shayarwa ciki awa ɗaya da haihuwa idan babu wata matsala jariri yana da ƙarfin tsutsu sosai a farƙon ƙwanaki wanda hakan yana ƙarfafa kere madara yana da muhimmanci mace ta shayar da jariri sau da dama a ƙalla sau shaƙwas zuwa sha biyu a kowacce rana a maƙwanni na farko wani muhimmin abu shine yawan hawan nono daidai idan jariri be kama nono yadda ya kamata ba to hakan zai iya hana fitowar madara yadda ya dace idan mace ta lura madararta bata isheta ba zata iya amfani da na'urar fitar da madara domin ƙarfafa samun samar da madarar cin abinci me gina jiki shan ruwa mai yawa da hutu me kyau suna taimakawa suna taka muhimmiyar rawa wajan taimakawa mace wajan kere ishasshan madara idan mace tana fama da matsaloli kamar ciwan nono ko kunburi taya kamata ta tuntuɓi likita ko ƙwararran me bada shawara a fannin shayarwa a ƙarshe taimako da goyan baya daga mijinta iyalinta da ma'aikatan lafiya yana da matuƙar tasiri wajan ganin ansamu nasarar shayarwa da jariri da kuma tabbatar da ishasshan madara shayar da jariri na da mahimmanci ga jlafiyar jaririda uwa kuma da shiri da himma mace na iya cin nasarar ciki sauki mace na iya cin nasara cikin sauki

manufar asibitin jinya lokacin ciki da tasirinsu ga lafiyar uwa da jariri wato kulawa da lafiyar mace mai ciki kafin haihuwa yana da matuƙar mahimmanci wajan tabbatar da lafiyar uwa da jaririnta manufar wannan kulawa shine a gano matsalolin lafiya da wuri a taimaka wajan magancesu kafin su tsananta da kuma shirya uwa da jariri dan samun saukin haihuwa babbar manufar itace gano matsalolin ciki kamar haihuwar jini ciwan sikila da ciwan suga idan aka ganosu da wuri ana iya shawo kansu cikin lokaci ta hanyar magani ko shawarwari daga likitoci wannan yana hana mace faɗawa cikin haɗari yayin haihuwa har ila yau ana amfani da wannan lokaci don a riƙe bin don a riƙe bin wasu sahun girman jariri a ciki da kuma tabbatar da cewa yana bunƙasa yadda ya kamata ayayin ziyara ma'aikatan lafiya zasu duba nauyin mace bugun zuciyarta da ƙwayoyin cutar dake iya zama bara zana ga jariri kamar cutar kwayar HIV ko ciwan hipatatise wani muhimmancin ɓangare na shi wannan bincike shine ilmantar da mace mai ciki game da yadda zata kula da kanta da jaririnta abincin da ya kamata taci dan riga kafi kaman na taitainos da kuma shawarwari kan yadda zata gane alamun haihuwa ko matsalar wannan ilimi yana taimakawa mata wajan yin shiri da kuma yanke shawara me kyau idan wata matsala ta taso shidai wannan abu shi wannan yawan dube dube yana yana rage yawan mace macan mata yayin haihuwa da kuma na jariri idan mace na samun kulawa tun farko ana iya hana jini zuba da yawa ƙasa yayn haihuwa hana kamuwa da cututtuka da kuma kare jariri daga haihuwa da nauyin ƙasa da ƙima ko a ƙarshe shi dai wannan kulawa yana da matuƙae tasiri wajan kare lafiyar uwa da jariri ta hanyar samun kulawa daga ma'aikatan lafiya tun farkon ciki har har zuwa lokacin haihuwansa mace na samun ƙwanciyar hankali kariya daga haɗura da kuma damar haifar da jariri lafiya wannan ne yasa ake ƙarfafawa gwiwa mata dasu riƙa zuwa asibiti domin ganin likita tun daga farkon ciki har izuwa haihuwarsa

illolin rashin isa ko jinƙirin zuwa cibiyar lafiya lokacin juna biyu da yadda likitoci da ma'aikatan lafiya zasu taimakama mata su riƙa zuwa akai akai rashin samun kulawar lafiya a lokacin juna biyu ko jinkirin fara zuwa cibiyar lafiya na iya haifar da mummunan sakamako ko ga uwa da jariri idan mace ta kusa zuwa wurin kula da lafiya tun farko juna biyu tana iya rasa wasu muhimman gawaje gwaje da zasu iya cututtuka kamar yawan hawan jinii ciwan suga ko ciwan sankarau wannan na iya haifar da matsaloli yayi haihuwa ko ma mutuwar uwa ko jariri haka kuma rashin kulawa a kai akai na iya hangu na iya hana gano matsalolin cigaban jariri kamar rashin nauyi kunburin mahaifa ko jaririn da baya girma yadda ya kamata wannan na iya kawo haihuwar jariri a wuri kafin lokaci ko kuma naƙuda mai tsanani idan ba a ɗauke mataki cikin lokaci ba mace na iya buƙatar tafiya ko fuskantar haɗari mai tsanani a ɓangaran jariri rashin samun kulawa daga farko yana iya janyo cututtuka irin jundis matsalolin nunfashi ko matsalolin ƙwaƙwalwa idan uwa bata da lafiya kamar tana ɗauke da ƙwayoyin cutar HIV ko sipilis zata iya watsawa jariri idan ba a gano da wuri ba don haka ya wajaba ga ma'aikatan lafiya su ƙarfafawa mata gwiwa su riƙa zuwa asibiti tun da wuri da kuma sau da yawa ana iya yin hakan ta hanyoyi da dama kamar wannan hanya ta farko ilmantarwa yin wa'azi a masallatai cuci da kasuwanni don bayyana amfanin kulawar lafiya yayi juna biyu na biyu shine tallafawa samar d sauƙi kamar tafi da gidanka a waya ko taimakawa da kuɗin mota ko magani sauƙaƙa tsarin rigista rage dogon layi ko wahalar dake hana mata shiga cikin tsarin lafiya karɓar mata da kulawa ma'aikatan lafiya su kasance masu mutunci dan kar mata mata suji tsaro ko kunya haɗa kai da mazaje fahimtar mazaje muhimmancin barin matansu suje asibiti don kulawa a ƙarshe kulawar lafiya yayin juna biyu hanyace me inganci wajan wajan rage macemacan mata da jarirai da kuma tabbatar da lafiyan al'umma baki ɗaya

ƙa'iudojin kiwan lafiya dake tattare da shayar da jariri nono kawai har tsawan watanni shida na farko shayar da jariri nono kawai na tsawan watanni shida na farko yana da matuƙar mahimmanci ga lafiyar jariri da uwa wannan hanyar shayarwa na nufin bawa jariri nono kawai ba tare da ƙarin abinci ko ruwa ba sai dai magunguna idan akwai buƙata ga wasu daga cikin hanyoyi ko kuma manyan fa'idoji da wannan tsare ke dasu da farko nono uwa na kunshe da sinadarai garkuwar jiki waɗanda ke taimakawa wajan kare jariri daga kamuwa da cuttuttuka yana ɗauke da sinadarin kariya kamar riga kafi waɗanda ke yaƙi da kwayoyin cuta da bacteria wannan yana ƙare jariri daga mura gudawa da sauran cututtuka na yara kanana na biyu nono yana da abinci cikakki da jariri ke buƙata yana yana da dukkan sinadarai da gina jiki da jariri ke buƙata dan girma da bunƙasa baya buƙatar ruwa ko wani abinci saboda yana ɗauke da ruwa da gina jiki kamar yadda jikin jariri ke buƙata na uku yana taimakawa cigaban ƙwaƙwalwa da tunani sunadarai na musamman dake cikin nono suna taimakawa bunƙasar ƙwaƙwalwa kuma yana ƙara kusancin tsakanin uwa da jariri wanda ke da tasiri ga cigaban tunani da jindaɗi haka kuma yana rage yuwuwar kamuwa da cututtuka na dindindin kamarsu ciwan suga hawan jini da ƙiba yara da aka shayar da nono na tsawan watanni shida suna da ƙarancin yuwuwar kamuwa da waɗannan cututtuka idan sun girma ga uwa yana taimakawa wajan dawo da mahaifa da kuma hana haihuwa da wuri saboda yana haihuwar yana haihuwar ƙwayayan ciki haka kuma yana rage haɗarin kamuwa da cutar nono data mahaifa a karshe shayar da nono yana da sauƙi tsafta kuma baya buƙatar baya buƙatar dafawa ko wankewa hakan yana taimakawa wajan kare jariri daga cututtuka masu nasaba da rashin tsafta a taƙaice shayar da jariri nono kawai na tsawan watanni shida yana taimakawa wajan samar da lafiyan jariri da uwa ya zama wajibi iyaye su fahimce muhimmancin don bunƙasa lafiya da cigaban jaririnsu

ga bayanin dalilin daka iya haddasa matsala wajan shan nono da hanyoyin magance su ta hanunu uwa da jariri dalilan matsalar shan nono da hanyoyin magancewa daga ɓangaran uwa da jariri matsalar wato jariri be kama nono yadda ya kamata bana iya haifar da rashin samun ishasshan madara ciwan nono ga uwa da kuma rashin gamsarwar jariri aƙwai dalilai da dama dake haddasa hakan daga ɓangaran uwa da jariri dalilan daga ɓangaran uwa shine na farko matsayin jiki ko nono idan uwa bata da ƙwanciyar data dace ko jariri be da sauƙin kai baki ga nono hakan na iya hanashi kama nono daidai zafin nono ko rauni idan nono uwa yana da ciwo ko rauni tana iya jin zafi lokacin shayarwa tana hana jariri kama nonon yadda ya kamata na uku kananan nono ko matsalolin da tsagin nono wasu mata nada matsalar tsagin nono wanda ke sa jariri wahalar kamashi daidai dalilan daga bangaran jariri shine ƙarancin kuzari jarirai da ka ahaifa da wuri ko marasa lafiya kan ƙasa kama nono kama nonon sa kan ƙasa kama nononsa matsalar harshe wannan yanayi ne da harshe dashasshan ƴanci motsi hakan na iya hana jariri latsa nono yadda ya dace na uku matsayin baki ko hanci idan hancin jariri yana toshewa ko bakinsa yana da matsala yana iya wahalar shan nono da kyau hanyoyin magance matsala daga ɓangaran uwa tabbatar da cewa tana da ƙwanciyar tana da ƙwanciyar data dace lokacin shayarwa yin amfani da matashin kai ko matashin jiki don taimakawa wajan tallafawa jariri ƙwarƙwararran ma'aikacin lafiya ko me bada shawara idan nono nada rauni ko daga ɓangaran jariri duba lafiyan bakin jaririmusamman harshensa asibiti idan jariri baya da kuzari a riƙa ƙarfafashi cikin nutsuwa har sa ya ƙware wajan kama nono a riƙa ɗaukar jariri da kyau asa baki ya kama gaba ɗaya cikin nono ba kawai tsagin nono ba yin aiki tare tsakanin uwa da likita ko mai shayarwa yana taimakawa wajan warwarewar matsaloli kamar nono yana taimakawa warwarewar matsaloli yana taimakawa wajan warwarewar matsalolin kama nono daidai

ga bayani a cikin harshan hausa ciki al'adu daban daban kawai wasu fahimtar marasa kyau na kuma game da shayar da nono ko shayarwa wanda hakan ke shafar yadda mata ke yanke shawara shayar da jaririnsu waɗannan ra'ayoyi na iya zama daga cikin dalilin da ke hana mata jin ƙwarin gwiwa ko sauyin goyan baya wajan yin shawara musamman a bainar jama'a ko cikin gida wasu alamomin ana kallan shayar da nono a bainar jama'a a matsayin abin kunya ko rashin kunya wannan yana sa mata da jin daman jin nauyin su fitar da nono su shayar da jaririnsu a lokacin buƙatar hakan ta taso musamman a kasuwanni ofisoshi ko gidajan ibadah sakamaƙon haka wasu mata na amfani da madarar ruba mai maƙon nononsu da duk da cewar shayar da nono nada amfanu sosai ga lafiyar jariri da haka kuma a wasu al'adun ana ganin cewa mace dake ɗauke da juna biyu be kamata ta cigaba da shayar da jariri ba wannan fahimtar bata da tushe a ƙimiya domin mata da dama na iya cigaba da shayarwa har lokacin da suke ɗauke da ciki idan lafiyarsu data jariri bata da data jariri taba dama amma saboda tsoran hukuncin daga al'umma mata da dama kan dena shayarwa da wuri wasu kuma naganin cewar shayar da jariri fiye da shekara ɗaya ba daidai bane suna ganin cewa jariri ya zama babba ko ya manyanta wannan ra'ayi ya saɓawa shawarwarin masana lafiya inda hukumar lafiya ta duniya ke bada shawara a cigaba da shayar da jariri har zuwa shekara biyu ko fiye haka kuma a wasu lokutan ana ganin cewa mace dake aiki baza ta iya shayar da jariri ba wannan ra'ayi na hana mata yunƙurin neman mafita kamar damfara ko ajiya na madara da amfani da kayi da kayayyakin taimako waɗannan fahimta da tasiri sosai wajan yanke shawarar mata kan shayar da jariri don haka yana da muhimmanci a wayar da kan jama'a game da amfanin shayarwa yana da amfani a wayar da kan mata game da shayarwa da kuma ƙawar da shingayan al'adu da ra'ayoyin marasa tushe dake hana mata aiwatar da waɗannan muhimmin abu

al'adu na al'umma kan shayar da nono na iya taka muhimmiyar rawa wajan yanke shawarar uwa ko zatayi shawara ko zatayi shayarwa da nono a cikin al'ummar dake da ƙyaƙyawar fahimta da goyan baya da shayar da nono mata kanji ƙarfafa gwiwa kuma sufi jindaɗi wajan shayarwa a fili ko a gida amma al'umma dake ganin shayarwa da nono a bainar jama'a a matsayin abun kunya ko rashin tarbiyya wannan na iya sa mata suji kunyata ko tsoro wanda zai hanasu yin amfani da wannan muhimmiyar hanyar kiwan lafiya ga jarirai da kansu al'ada da ɗabi'un iyali daga na al'umma sukan shafi yadda mace ke ɗaukar nauyin shayarwa misali a wasu alamomin ana ganin cewa madara ta ruba tafi zama dacewa da zamani don haka uwa zata iya jin cewa yin amfani da nono bashida daraja haka kuma idan iyaye ko dangi basu da ilimin game da muhimmancin shayar da nono ta haka na iya hana uwar samun goyan baya daga gida idan mijin uwa ko uba basu da ilimi ko fahimta zai yuwuwa uwa ta iya cigaba da shayarwa cikin ƙwanciyar hankali dan ƙarfafa shayar da nono da kuma samar da ƙyaƙyawar fahimta a cikin al'umma aƙwai matakai da za a iya ɗauka na farko ilmantar da al'umma baki ɗaya ciki harda mazaje mata da matasa game da muhimmancin shayar da nono ga lafiyar jarirai da uwa da mutuƙar tasiri haka kuma ya kamata a fatakar da jama'a cewa shayar da nono a bainar jama'a ba abin kunya bane amma wata hanyace ta kiwan lafiya da ɗabi'a gwamnati da kungiyoyin lafiya suma na da rawar da zasu taka wajan samar da gurare masu zaman kansu ga mata masu shayarwa a wuraran aiki da jama'a haka kuma na samar da tallafi ga uwa da hanyar ƙwararrun ma'aikata jinya da masu ba yarda shawara na iya ƙarfafa mata wajan fara da cigaba da shayar da nono a ƙarshe idan aka samu goyan bayan iyali al'umma da kuma hukumomi zai sauƙaƙawa uwa ta shayar da nono cikin nutsuwa da ƙwanciyar hankali wannan shine cikakkin bayani da kuma yanda ya kamata ace uwa ta shayar da ɗanta nono har fiye da shekara biyu saboda sinadarin dake cikin nono ba kowanne nurai bane ake samun shiba a cikin sinadarin dake cikin madara

yadda ɗanyal huba ke taimakawa ƙara madara a jikin uwa ta hanyar amfani dasu ɗanyan hulba da och suna daga cikin abinci da ake daɗe ana amfani dasu wajan ƙara yawan madara nono ga uwa mai shayarwa a cikin al'adun gargajiya da kuma bincike na zamani antabbatar da cewa suna taimakawa sosai wajan ƙara yawan madara ɗanyar hulba tana ɗauke da sinadarai masu ƙarfafa gaban mahaifa da kuma ƙarfafa jini a jikin uwa sunadaran dake cikin hulba suna ƙarfafa sinadaran sinadarai da yawa a jikin uwa waɗanda sukai da alhakin samar da madarar nono a wasu lokuta ana iya fara ganin canji a cikin ƙwanaki biyu zuwa uku na amfani da hulba yanda ake amfani da hulba shine shayi a cikin hulba cikakkin cukali ɗaya a cikin ruwa da daddare da safe a sha kamar shayi fuda ana iya niƙa hulba a fuda a zuba a cikin kunu a cikin kunu madara ko shinkafa kafsa a kasuwanni aƙwai huba a cikin ƙwayoyi kafso ma yafi kyau ayi amfani da ita a ɗabi'ance hatsi hatsi na da matuƙar amfani ga uwa mai shayarwa saboda yana ɗauke da sinadaran ione da protein ione yana taimakawa jiki wajan ƙarfafa jini jinin uwa wanda hakan ke iya samar da madara nama ƙara sinadaran oxygen a jiki yadda ake amfani da och kunu a dama och da madara ko ruwa a zuba zuma da ƴa'ƴan itatuwa kamar ayaba ko apple dan ƙarin ɗanɗano haɗawa da fruit a iya cakuɗawa da youghot ko madara a saka ƴa'ƴan itatuwa aci da safe ƙosassan sinks ƙosassan sinks ana haɗa ƙosassan sinks ne na och da madara da zuma ɗon cin lokacin yunwa kammalawa duk waɗannan ababai da aka lissafo suna bada gudun muwa ko suna taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa uwa wajan samar da madara mai yawa musamman ida aka haɗa da shan ruwa da cin abinci mai gina jiki amma idan uwa ta lura cewa a samun canji ko tana jin wani abu daban bayan amfani dasu ya kamata a tuntuɓi likita kula da lafiya da samun ishasshan bacci suma muhimmai ne wajan inganta yawan madara

banbanci tsakanin zubar da ciki da kuma ɗaukan ciki a wajan mahaifa da abubuwa dake haddasa ko wanne zubar da ciki na nufin fitar da ɗa ko jariri da ga mahaifa kafin cikarsa watanni tara musamman kafin maƙwanni ashirin na ɗaukar ciki wannan yana faruwa ne ba da ganganba yawanci saboda matsaloli wajan cigaban ɗan dake ciki a ɗaya bangaran ɗaukar ciki a wajan mahaifa na nufin lokaci da da ƙwan ɗa ya kama girmane wajan mahaifa yawanci a bututun haihuwa maimaƙon cikin mahifa wannan matsala ce mai haɗari domin baza ta iya kaiwa ga haihuwa ba kuma tana iya haifar da fashewar bututun haihuwa da zubar da jini mai tsanani wanda ka iyasa mace rasa ranta idan ba ayi gaggawar kulaba banbanci a taƙaice banbanci a taƙaice shine yana faruwa ne bayan zubar da ciki yana faruwa ne bayan zubar ciki yana faruwa ne bayan ɗan ya kama girma sai ya faɗi ko ya mutu a ciki kuma yana faruwa ne idan ɗa ya kama girma wajan mahaifa ba inda ya dace ba abubuwan da ka iya haddasashi shine matsalolin ƙwayar halitta idan ɗanki idan ɗa dake ciki yana da matsaloli wajan girma matsalolin jikin uwa shine cututtukan mahaifa ciwan sukari ko ciwan hawan jini shaye shaye kamar giya taba sugari da meyagun ƙwayoyi na huɗu shine tsananin damuwa ko gajiya na biyar kuwa shine shekaru mata masu shekaru sama da talatin da biyar zuwa sama suna da ƙarin haɗari abubuwan da ka iya haddasa shi shine bututun haihuwa kamar ciwan sanyi ko ciwan farji hanyar hana haihuwa kamar amfani da IUD ko yin tiyata a bututun haihuwa tarihin ɗaukar ciki a wajan mahaifa a baya shaye shaye ko taɓa sigari matsaloli wajan haihuwa ko samun ciki a taƙaice dai zubar da ciki da kuma ɗaukar ciki a wajan mahaifa dukkansu matsaloli ne dake buƙatar kulawa muhimmin abu shine aje asibiti da wuri idan mace ta fuskance ciwan ciki a ciki zubar da jini duk wani canji me kama da ciki don a samu gano matsalar da wuri hakan zai iya kare lafiyar mace da kuma tabbatar da rayuwanta da kuma inganta rayuwanta tare da abinda ke cikinta